Moositola omuna oolaka. Koolaka huka ohaku kala kwa pakelwa mbyoka aantu taya tengeneke kutya, oyo ya pumbiwa.

Iimaliwa ohayi uvitha omwenyo gomuntu nawa, omuntu shampa ena iimaliwa oha vulu okulanda shoka a pumbwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndho dha gamenwa. Omuntu ota vulu oku pungulila ko iimaliwa ye kaapena omayi pulo gasha.

Moositola ohamu landithwa iinima ya yoolokathana. Muna oondjato ndhoka dhopeke ,noondjato ndhoka oonene dhiikutu, oongaku, iikutu, omagala nosho tuu.

Owa hala okupatulula ongeshefa yoye ihe ku na iimaliwa? Matukila nena kombaanga yotango yopashigwana, ano FNB opo ye ku pe omukuli wu vule okutameka ongeshefa yoye.

Owahala okutala kombaanga yoye kutya okuna ingapi? Dhenga okanyothi, oyimwe, one , nonola, okanyothi, ondatu, ombali , noyimwe nokaheesha. Opo wu vule okutala kutya kombaanga yoye yo Ewallet okuna ingapi.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ndulukapo iinima iiwanawa okuziilila miipilangi. Haya nduluka po iitaafula yoku lila oshowo iipundi yoku kuutumbwa.

Longitha okakalata koye kombanga yoBank Windhoek e to imonene ompito yokwiisindanena iimaliwa ya thika poondola dhaNamibia omayovi omilongo hetatu.

Aantu mboka yena uunongo ohaya nduluka po iinima yi ili noyi ili okuzilila miipilangi. Haya nduluka po omatemba goku iyogela, uutemba mboka uushona woku iyogela moshipala, oombete, oosikopa nayilwe.

Moompito oodhindji iimaliwa oyo yetu kwata moonkalamwenyo dhetu oshoka iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji.

Matukila nena kositola yo Avo Supershop opo wu ka lande iinima yoye yefudho, shika osha ningilwa oshipu kungoye.

Omuntu ngele to ka talela po koshilongo shimwe, opuna omahala ngoka haga kwathele aantu opo ya lundulule iimaliwa yomoshilongo shawo opo ya pewe iimaliwa yomoshilongo moka yu uka opo kaaya ngwangwane.

Patulula okambo koye koshingoli nOmbaanga yotango yopashigwana. Ee to kala to pungula iimaliwa yoye.

Oositola dhi ili nodhi ili ohadhi landitha iinima yayoolokathana. OOsitola ohadhi landitha iikulya, nosho wo iikunwa nenge oombiga niiyaha.

Iimaliwa oyo thimba yi na ongodhi monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta aaniilonga, okulanda iitukutuku, oombete oosikopa nosho tuu.

Epingakanitho lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo omasiku geli gatatu gaJuli omayovi geli gaali nomilongo mbali nane.

Shampa wa yi mositola e to mono mo shoka wa hala oho yi ihe peshina, opo wu ka fute oshinima shoka wa futa wu vule okuya nasho.

Longitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana kositola yoNictus ndele eto kuthilwako kondando.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho, kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha, ano iimaliwa mbika ohayi kala ya yooloka thana mongushu nosho wo omathano ngoka geli kombanda.

Iimaliwa yaNamibia oya yoloka kiimaliwa yaAngola. Iimaliwa yaNamibia otu na mo omathele geli gaali hoka kuna ethano lyatatekulu Hedrick Witbooi noshowo koodollar omilongo mbali hoka kuna efano lya tatekulu Sam Nujoma.

Iimaliwa oya simana mokukalamwenyo komuntu kehe, oshoka iimaliwa ohayi longithwa iipumbiwa yilwe ngaashi: okufuta oosikola, okulanda olusheno, okulanda iihauto, omagumbo nosho tuu.

Konima omunangeshefa shampa eedhile ositola ye ohaya lula iimaliwa ndjoka alonga mesiku ,tayalula talongitha okashina noshowo okupungula iimaliwa ye.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili noyi ili. Oositola dhimwe ndhoka kaadhi na oolaka, ooyene yoositola ndhino ohaya tsilike owala iinima yawo, opo aalandi ya mone shoka shi li mositola moka.

Oositola ndhoka oonene, ohadhi kala dhina oolaka. Koolaka hono ohaku kala kwa pakelwa iinima yayoolokathana.

Ombaanga yoBank Windhoek ota yi tseyitha omusindani omunelago gwedhina Lovisa Lukas ngono iisindanene iimaliwa ya thika poondola dhaNamibia eyovi mesiku lyohole.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayolokathana kiilongo iikwawo, na ongushu ihayi kala yithike pamwe.

Moositola ohamu kala muna oolaka. Koolaka hono ohaku kala kwa pakelwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili, mbyoka yoludhi lumwe ohayi pakelwa pehala limwe, nosho wo iikwawo.

Ofanditha yo Radio yomuzizimbe noshowo okambako koku lilitha oongalo. Iinima mbika okwali yili pomayovi geli omulongo omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, paife otayi adhika pomayovi geli omulongo omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Moositola ohamu kala mu na aantu mboka haya kala taya pakele nokulongekidha nawa iinima yi kale yi li pomahala ge li nawa. Aantu mbaka nayo ohaya futwa.

Moositola omuna oolaka hoka haku tulwa iinima yoludhi lumwe pehala limwe opo aalandi kaaaya ngwangwane ihe ya konge iinima yawo nombili.

Aanangeshefa yamwe ohaya eta oongeshefa dhawo pondjila, opo aantu ya mone shoka taya landitha.

Ombaanga yo FNB ihayi gandja owala omakwatho goku pungulila aantu iimaliwa yawo, ihe ohayi vulu wo oku gandja omakwatho go pashimaliwa ko mahangano gi ili.

Longitha oka kalata koye kehe kombaanga yotango yopashigwana kositola ya Nictus ee to kuthilwako koondando. Oompango nomalandulathano odhi na oku landulwa.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyitha oshitayi shoka oshipe shoka tashi patuluka mondoolopa yaKatima Mulilo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ndulukapo iinima yayolokathana iitafula, omatyofa nosho woo oosikopa nenge oombete.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola omayovi omathele gatano kehangano lyo Amos Meerkat Early Childhood Development.

Ondunda yoye yoku thikila aayenda, oshiwanawa ngele toyi landele iikwa niipangitho ngaashi okatafuula okawanawa koku tendeka iinima noshowo iipundi yomatyofa.

Iimaliwa yaCongo oya yooloka kiimaliwa yaNamibia noshowo ongushu nondando yawo, ka yithike pamwe.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho gokupungulila iimaliwa, ihe ohayi vulu okugandja omakwatho gopashimaliwa komawudhano gi ili no gi ili.

Owa hala oshinima she endelela ihe ku na sha omukuli? Matukila kombaanga yoStandard Bank opo wu kalye omukuli. Oto vulu wo okulya omukuli to longitha ongodhi yoye moka to dhenge *140*2345#

Moositola odhindji dhoka kaadhina ooraka, aanangeshefa oha ya tsilike iinima yawo opo, aalandi mbono ta yeya mOsitola ya mone shoka shili mOsitola.

Moositola ohamu kala muna oolaka ndhono hadhi kala dhina iinima mbyono yayoolokathana yatulwa pehala limwe ndyoka yoludhi lumwe.

Oto vulu okunana iimaliwa peshina nokakalata koye kombaanga yo Standard Bank. Owu na owala okulandula omilandu dhoka dhili po e to mono iimaliwa yoye.

Ombaanga yo NedBank otayi tseyithile aantu kutya okashina hoka ko ku tula iimaliwa, hoka haka kala pondje itaka taamba iimaliwa mbyoka iipe natango.

Ooyene yoositola ohaya kala ya tsilika iinima yawo mbyoka taya landitha, opo shi ninge oshipu kaalandi mboka ta yeya mositola.

Omiti odho dhimwe dha simana noonkondo, oshoka ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longithwa oku ninga omiyelo, oku ninga oombete, oosikopa, iipundi nayilwe.

Ombaanga yo Bank Windhoek oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola dha Namibia omayovi omathele gatano nomilongo hamano, kehangano nenge tutye kuudhano wo Namibia Volleyball Federation.

Owu na omapulapulo kombinga yoshimaliwa shombanga yoye ya dhengela nena 0612998877.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho. Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Kehe oshimaliwa shoshilongo kehe oshina ongushu nondando ya yooloka.

Omayakulo gombaanga yoNedbank itoga adha owala kombelewa ihe ,ohaya zimo mombelewa etaya fala omayakulo gawo mondoolopa taya fala kaakwashigwana mboka itaavulu oku thikapo poombelewa dhawo.

Omatyofa ogo gamwe gomiinima mbyoka hayi monika nawa ngele ya ndulukwa po komuntu ena uunongo woshili. Iipundi mbika ohayi uvitha omuntu ombili.

Ombaanga yo Standard Bank momasiku sho gali omilongo ndatu ga Juni omayovi gaali nomilongo mbali na ntano, oya gandja ongushu yoshimaliwa shi thike poomiliyona dhili ndatu omayovi omathele geli ga tano kehangano lyo ku landa odhopi.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu wokunduluka po iinima oha yeyi nduluka po nawa, puna omatyofa ngoka hayeyi nduluka po momukalo gwayoolokathana ohaga kala taga monika nawa.

Omuntu ngele wa hala okulanda oshinima oho gandja iimaliwa e to pewa oshinima shoka wa hala.

Oshimaliwa osho oshinima shasimana mokukalamwenyo komuntu oshoka oshimaliwa ohashi longithwa okulanda iinima oyindji, okulanda iikulya, okulanda iikutu, omakumbatha, oongodhi nayilwe.

Iimaliwa oyili pomaludhi geli gaali puna Iimaliwa mbyoka yomafo noshowo iimaliwa mbyoka iikukutu.

Epingakano lyiimaliwa lyomaandaha omasiku omulongo gaJuli 2023 pokati kiilongo yi ili muuyuni.

Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, opu na iimaliwa mbyoka yomafo osho wo iimaliwa mbyoka iikukutu.

Ombaanga yo Bank Windhoek oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola dha Namibia omayovi omathele geli gane kehangano lyo Namibia aquatic sport federation.

Omatyofa oyo iipundi iiwanawa nokulandela mondunda yoye yaayenda. Ano iipundi mbika ohayi kala tayi monikitha ondunda yaayenda nawa ngele yi li mo.

Aanangeshefa mboka yena oongeshefa oonene. Kehulilo lyesiku ohaya yalula iimaliwa yawo eta ye yi manga. Etaye yi pungula opo esiku lya landula ye yi fale kombaanga.

Iimaliwa yaNamibia, oya yooloka, opu na omathele geli gaali ngoka gena ethano lyatatekulu Hendrik Witbooi, nomilongo mbali ndhoka dhina ethano lyatatekulu Sam Nujoma.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu ohaya nduluka po iinima iiwanawa ngaashi iipundi yomatyofa yoku kala mondunda yaayenda, oombete noshowo oosikopa.

Omuntu ngele to zi moshilongo shoye toka talelapo koshilongo shilwe , opuna omahala ngoka omuntu ho vulu okuya opo wuka lundulule iimaliwa yomoshilongo sheni opo wupe we iimaliwa yomoshilongo moka wuuka.

Aanangeshefa ngele ya mana okulanditha kehulilo lyesiku, iimaliwa yawo ohaye yi yalula e taye yi manga, e taye yi pungula nawa opo ya vule oku ke yi fala koombanga esiku lya landula.

Moositola ohamu adhika oolaka hoka haku kala kwa pakelwa iinima. Ohamu kala wo mu na omashina gokudhengitha iinima mbyoka tayi landwa moositola.

Owuna ondjodhi yokupatulula ositola yoye nenge nditye yokutameka ongeshefa yoye ,ihe kunasha iimaliwa matukila nena kombaanga yotango yopashigwana opo ya vule okukukwathela omukuli wu patulule ongeshefa yoye.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu, ohaya ndulukapo iinima iiwanawa okuza miipilangi. Ohaya ndulukapo iitaafula noshowoo niipundi yokukuutumbwa.

Oositola dhoka kaadhinasha oolaka oyene yoositola dhoka ohaya tsilike iinima yawo opo aalandi mboka yeya okulanda iinima yawo opo yatseye kutya mostola kutya omuna shika nashiyaka.

Siikulula nenge patulula epandja epe nombaanga yaWindhoek eto imoneno ompito yokwiisindanena oondola dhaNamibia 20000.

Moositola kehe ohamu kala mu na omuntu ngoka ta kwathele aalandi. Ano ohamu kala mu na gumwe, yaali nenge ye vule po opo aalandi kaaya kale mo ethimbo olindji moositola.

Iimaliwa oyi li pamaludhi geli gaali pu na oludhi lwiimaliwa mbyoka yomafo oshowo oludhi lwiimaliwa mbyoka iikukutu.

Oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana mokulanda iinima yoye mositola ihe ito nanwa iimaliwa kombaanga yoye nando.

Iimaliwa ohayi longithwa iilonga yi ili noyi ili, okulanda iikulya ,iizalomwa, okulanda olusheno, okufuta omeya nosho tuu.

Moositola ohamu kala muna aantu mboka taya kwathele aalandi, opo ya lande shoka yahala methimbo eshona lela.

Aantu mboka yena uunongo, ohaya nduluka po iinima ya yoolokathana okuzilila miiti nenge miipilangi. Ano otaya vulu okunduluka po uutemba wokwiiyogela koonyala.

Owuna omapula pulo kombinga yombanga yotango yopashigwana yadhengela nena konola nohamano noyimwe ombali omigoyi dhili mbali noombali yeli yane.

Ombaanga ya Net Bank pamwe nomahangano galwe . Oyali yena ethigathano lyuudhano wokathanguthangu . Moka aantu taya isindanene iimaliwa ngu eya omutango, omutiyali, nomutitatu.

Ombaanga yotango yopashigwana FNB ohayi gandja omikuli dha yooloka. Omikuli dhomagumbo, omuntu a hala oku tameka ongeshefa nosho tuu.

Ondunda yoye yaayenda ohayi monika nawa ngele weyi landele iipundi yomatyofa noshowo namu kale muna orandio yomuzizimbe hoka taku vulu oku talika iinima.

Ofanditha yeshina lyokuyoga iiyaha ndyono lyali lyi na omayovi ge li gahetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi ngaashingeyi otali adhika komayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi kositola yoNictus.

Moositola omu na aaniilonga mboka, ta ya vulu oku ku kwathela opo wu lande iilandomwa yoye. Oha ya tambula iimaliwa, ee ta ya longele iinima yoye moonayilona.

Ombaanga yo Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi gandja ekwatho lyo ku pungula oshimaliwa.

Moositola dhi ili no dhi ili oto adhamo muna omuntu nenge aantu yoku kwathela aalandi. Kehe gumwe okuli pehala lye.

Ositola yonictus otayi tseyitha ofanditha yekopi lyokolusheno lyoKenwood element lyoolita 1.7 ndyoka lyali lyina omathele 719 paife otali adhika koondola 599.

Ombaanga yoNEDBANK ihayi gandja owala omayakulo gokupungulila iimaliwa ihe ohayi gandja omayakulo goshimaliwa koudhano ngoka kaagena iimaliwa.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni ,epingathano nenge tutye ongushu yiimaliwa ohayi lunduluka esiku nesiku.

Ombaanga yoFNB otayi tseyitha ofanditha yoradio yomuzizimba noshowo okambako kokulila oongalo. Iinima mbika oya li yi na N$ 10 999, paife otayi adhika koN$ 10 499.

Aantu mboka haya longo moombelewa haya longo niimaliwa inaya uthwa nande okukutha iimaliwa etaya tula mondjato dhawo nongele yeshiningi otaya mangwapo.

Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji. Omuntu ngele oku na oshimaliwa oto hupu shokadhila.

Ondunda yoye yaa yenda ngele yina omatyofa, niitafula iiwanawa ohayi kala tayi monika nawa ngiini, naantu ngele yeli kiipundi huka ohaya kala yuuvite nawa.

Oshimaliwa osho shimwe sha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu, oshoka oshimaliwa ohashi longithwa oku landa iikutu yaanona, oku landa olusheno noshowo iikulya yomegumbo.

Ombaanga yo Standard bank otayi kunkilile aalongithi ayehe yombaanga ndjika kutya naya kale ya gamenwa yo naya kale ya papudhuka.

Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja ongushu yoshimaliwa N$ 200 000.00 ko Bank Windhoek uudhano wethigathano lyokoopadhi.

Ombanga yo Bank Widheok oyo yimwe yomombanga dhoka ombwanawa oku pungulila iimaliwa na aanasikola mboka yeli kiputudhilo ohaya pungula iimaliwa yawo nombanga ndjika.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni. Ihadhi kala owala poonomola dha faathana esiku nesiku ihe oonomola ndika ohadhi lunduluka esiku nesiku.

Ombaanga yoNedbank pamwe nomahangano galwe okwali yina ethigathano lyuudhano wokathanguthangu ano moka kwali tamu sindanwa iimaliwa.

Ombaanga yo Standard bank otayi tseyithile aanasikola yokiiputudhilo, opo yavule okupatuilula uumbo wawo nenge yakakuthe omukuli yo yi imonene ompito yokwiisindanena o MacBook.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya nduluka iinima yi ili noyi ili. Haa nduluka po oosikopa miipilangi, haa nduluka po omatyofa nenge iipundi yomokombitha.

Ondunda ndjoka hayi thikile aayenda ngele taye ya megumbo oto adha mo oradio yomuzizimba hayi kala ya tulwa kekuma, pe na okasikopa keli pevi lela kokutula iinima.

Ombaanga yoWesBank otayi tseyitha ofanditha yopethimbo lyokwenye, ano yohauto okuza momasiku 1 sigo 29 Febuluali 2024.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili noyi ili, opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikulya, po opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikutu, po opuna oositola ndhoka hadhi landitha oosikopa, iitaafula niipundi ya ningwa miipilangi.

Moositola ohamu landithwa iinima yi ili. Kehe oshipumbiwa nenge tu tye iipumbiwa yimwe yaantu omo toyi adha moositola dhimwe. Opuna oositola dhimwe hadhi kala dhina uushina wokwiikwathela wowene.

Kehe moshilongo omu na iimaliwa yi li pomaludhi ge li gaali pe na iimaliwa mbyoka yomafo noshowo iimaliwa mbyono iikukutu.

Iimaliwa ngele ya yalulwa e tayi thiki pomwaalu gontumba, ohayi mangwa e tayi tulwa pehala mpoka ya silwa oshimpwiyu.

Ofanditha yeshina lyokuyoga lyedhina Samsung lyookilohalama hetatu, ndyoka lya li li na N$ 8 799, paife otali adhika N$ 7 999.

Aantu mboka yena uunongo wokunduluka po iinima opuna mboka haya nduluka po iipundi niitafula okuza miipilangi, iipilangi ohayi zi ihe momiti. Omiti odha pumbwa okukala tadhi silwa oshimpwiyu.

Ositola yo Nictus pamwe nombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha eshina lyoku yoga iiyaha ndoka lyali lina omayovi geli ga hetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi ashike payife otali adhika pomayovi geli gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Moositola aluhe unene moositola dhiikulya, ohamu kala muna omuntu ngu ta kwathele aalandi. Ano to popi shoka wa hala e to shi tulilwa mokanayilona koye.

Oombanga yoNEDBANK ihayi gandja owala ekwatho lyoku pungula iimaliwa ihe ohayi vulu wo okugandja omakwatho giinima kaantu mbono itaya vulu okwiikwathela yo yene .

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Ano ngele tozi kehala nenge koshilongo sheni wu uka koshilongo oshikwawo, iimaliwa yoye ohayi ka lundululwa, e to pewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mono wu uka.

Aantu mboka yeshi okundulukapo iinima ohaya vulu okundulukapo uutemba wo kwiiyogela konyala mboka hawu kala wahongwa nawa no waningwa nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha aasindani mboka yokoshiwike mboka yi isindanene oshimaliwa shawo shoondola omathele geli gatano. Oyo nee Andreas Benson na Mesias Angala

Ombaanga yoWesbank otayi ku tseyithile kutya landa ohauto yoye paife e to futu moomwedhi dhi li ndatu, ano momayovi gaali nomilongo mbali nane.

Moostola otwaadhamo omatyofa ga longwa niipilangi osho woo uutaafula wa longwa miipilangi ihe okuna ekende kombanda. Iitaafula mbika oga yi kala ya ningwa kaantu mboka yena uunongo, osho woo iipundi mbyo.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka oto hayi landa iikulya, ohayi futu oosikola dhuunona, ohayi vulu okutulwa kombaanga yi kale yi li kokambo noshowo okufuta omeya.

Aantu mboka yena uunongo ohanduluka woo iinima yayoloka okuza miipilangi .Ohaya nduluka iitafula ,iipundi nosho woo oosikopa nenge oombete.

Moositola ohamu kala muna iinima oyindji, hamu kala muna iikutu, hamu kala muna oombiga, iikulya, oondjato noshowo oongaku.

Longitha nena olusheno lwoketango okukutha omeya mevi, opo wu vule okutekela iimeno yoye ngele wu na oshikunino oshinene.

Longitha nena okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana e to imonene ompito yokwi isindanena omagano. Ethigathano otali tameke okuza momasiku gotango gaAguste sigo omilongo ndatu gNovomba omayovi geli gaali, omilongo mbali nane.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya nduluka po iinima yi ili noyi ili, okuza miipilangi nenge okuza miitenda. Taya nduluka po iipundi nenge iitafula.

Ombaanga yoNedbank otayi ka kala yi na ethigathano lyuudhano wokatanga komokambamba. Uudhano mbuka otawu ka kala wu li kOutjo momasiku 18 sigo 21 Apilili.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe shasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longithwa iinima yi ili noyi ili okufuta oosikola dhuunona, okulanda iikulya, okfuta olusheno nosho wo okufuta omeya.

Omuntu ngele owa hala oku fala iimaliwa yili momwaalu ogundji kombaanga, owa pumbwa wuyi yalulule eetoyi manga nawa momwaalu guthike pamwe eetoyi fala.

Momaalaka ohamu kala muna iinima oyindji. Oositola ohadhi kala dhayala iinima yayo pondje ngaashi omamate, iikutu, iipundi, iitaafula nosho tuu.

Owaloloka okuhinga nenge omeho goye taga ehama? Ano konga ohauto yopaumwene ndjoka hayi ithanwa lefa nombaanga yo FNB.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ano oshilongo sha America oshina iimaliwa yasho, noshowo oshilongo sha Namibia oshina iimaliwa yasho ya yooloka kwambi yoko America.

Pomahala gomavulukukilo ohapu kala pe na ehala lyokuyoga, ano aantu ngele yu uvite uupyu yo taya yi mo momeya.

Ombaanga yaBank Windhoek ihayi gandja owala omakwatho gokupungula iimaliwa, ihe ohayi vulu wo okugandja giinima kaantu mbono itaa vulu okwiikwathela yo yene nenge ya nkundipala itaaya vulu okwiilongela kuyo yene.

Omunangeshefa ngele alonga iimaliwa oyindji esiku ndyoka oha kala uuvite uugumbo nuunambano. Oha yalula ihe iimaliwa ye teyi manga nawa eteyi pungula nawa.

Ninga omafutilo gongeshefa yoye no FNB Folex Online, oompango nomalandulathano odho dhina oku landulwa.

Omuntu ngele ta yalula iimaliwa, shampa eyi yalula e tayi thiki pomwaalu gwontumba, oheyi manga ihe, opo shimu ningile oshipu, okuyalula uunima mboka a manga.

Ombaanga ya Nedbank oyina oshitayi oshipe tashi patuluka mondoolopa ya Liindili, ano matukila ko nena koshitayi shoka tashi patuluka.

Moositola ohamu adhika iinima yi ili noyi ili. Oto vulu oku adha mo iipundi ya hongwa miipilangi, iitaafula ya hongwa miitenda, iikutu, oombiga nosho tuu.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka iimaliwa ohayi longithwa iilonga yi ili noyiili. Iimaliwa ohayi longithwa oku tula omahooli moohauto, ohayi longithwa oku landa olusheno, okufuta omeya noshowo oku tunga omagumbo.

Aantu ngele taya kongo iipumbiwa yawo ohaya ende noositola dhi ili nodhi ili taya kongo kehe shoka ya hala na shampa yeshi mono ohayeshi futile eta ya yi nasho.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi ithana aantu ayehe mbono yeshi okuthaneka nawa, opo yiishangithe, yaye methigathano lyokuthaneka omathano dhingi. Oshinima shika otashi tameke nduno momasiku omilongo mbali ga Mei, omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Moositola, ohamu kala muna iihulunde oyindji, ano hamu kala muna omakembendji, hamu kala muna eeletuse, hamu kala muna omatama, eenyanga nosho tuu.

Opena oositola ndhoka oonene nadhono oonshona. Oositola dhimwe oonene ohadhi landitha owala iikulya noshowo iipumbiwa yilwe. Opena oositola ndhoka ooshona hadhi landitha iinima ngaashi oombiga ,iikulya iiyaha yokulila omakopi goko lusheno, iikangule nosho tuu

Iimaliwa oyili pomaludhi geli gaali opu na iimaliwa mbyoka yomafo oshowo iimaliwa mbyoka iikukutu.

Standard Bank okuna ehala ndoka hali landitha omatayiyela goohauto ngono omakulu elanditho ndika otali tameke mo lyomakaya momasiku 16 August 2025 tashi tameke pomugoyi gongula.

Moombelewe ohamu kala muna iipundi iyali nange itatu yokukaatumba aantu mbyoka hayi kala yalongwa pamikalo dhayolokathana.

Omuntu ngele wayo kostola nenge korestaurant eto kutha shoka wapumbwa shampa wanama oho futu iimaliwa tofutle iinima mbyoka wakutha nenge walya.

Aantu mboka yena uunongo, ohaya ndulukapo iipundi, iitaafula, oombete, nuusikopa, miinima yi ili noyi ili, ano momalapi, miipilangi, nenge miitenda.

Omuntu ngele ta yalula iimaliwa, ohayi yalulwa e tayi mangwa, opo yi pungulwe nawa pehala li li nawa itayi vulu okuyakwa po.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ndulukapo iinima yomaludhi gayoolokathana oku kutha miipilangi. Ohaya vulu okuninga iitafula, iipundi nosho tuu.

Aantu mbono yena uunongo, ohaya nduluka iipundi okuza miipilangi hayeyi nduluka po momukalo omwaanawa nohayi kala tayi monika nawa shili noonkondo.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni oha li shendje nenge tu tye oha li lunduluka ethimbo nethimbo oshiwike noshiwike.

Oonomola dhoye dhokakalata kombaanga noshowo oOTP osha simana wu kale inoyi ulukila omuntu, opo wu kale ke iimaliwa yoye yi li megameno.

Longitha nena oka kalata koye kombanga yotango yopashigwana oku swipa kehe mpoka wuli momukalo gwi ili nogu ili, eto imonene ompito yoye yoku isindanena iinima ya yolokathana.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo yi ili noyi ili, ondando yiimaliwa ohayi vulu oku shendja esiku nesiku.

Iimaliwa oya simana moku kala mwenyo komuntu kehe. Iimaliwa iilonga oyindji, aantu ohaya hupu ngele yena iimaliwa.

Longitha nena oka kalata koye kombaanga yotango yopashigwana mositola yo nictus ndele eto kuthilwako kondando.

Ombaanga ya bank Windhoek oyina o ngundu lwiimbo momasiku go ntumba . Inda nena wuka tyapule pamwe naaniilonga yomombaanga moka.

Aanangeshefa mboka kaaye na sha omashina ngoka omanene gokuyalula iimaliwa nenge gokusikila iimaliwa, ohaya longitha uushina uushona okuyalula iimaliwa yawo noku yi pungula.

Iimaliwa oya simana noonkondo monkalamwenyo kehe yomuntu ano iimaliwa oha yi longithwa okulanda iipumbiwa yiili no yiili ngaashi iikutu, okulanda iikulya, okufuta otakisa noshowo okufuta osikola yuunona.

Ositola yaNictus otayi tseyithile aantu kutya, ngele oyakalanda oshiima mositola moka shina ondando yithike pomayovi geli gatano na otaya longitha okakalata kawo kombaanga yotango yopashigwana, otashi vulu okweetwa pegumbo lyawo itaya pulwa omahooli gosheenditho.

Omuntu ngele tozi moshilongo sheni wu uka moshilongo oshikwawo opuna omahala mpoka omuntu ta vulu okuya opo a ka lundulule iimaliwa ye teyi lundulile miimaliwa yomoshilongo shono tayi.

Oto kongo iinima yondando yiimaliwa mbi yili mondjato yoye, matukila nena kositola yoAvo super shop, opo wuka konge iinima yoye mbi wahala. Oompango nomalandulathano odho dhina okulandulwa.

Iimaliwa oya yooloka kehe moshilongo. Iimaliwa ohayi longithwa oku futila uunona osikola, oku landa iikulya, oku landa olusheno nosho tuu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yaTanzania oya yooloka kiimaliwa yaNamibia osho woo yaAngola noyaCongo, oya yooloka wo mongushu.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Kehe moshilongo omuna iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Ano oshilongo Namibia oshina iimaliwa ya sho, nosho wo oshilongo America.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili no yi ili. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha uumeno mbono wa ningwa moonayilona wandulukwa po nawa na ohawu kala tawu minika nawa.

Oositola ohadhi landitha iinima yi ili no yi ili. Opena ndhoka hadhi landitha oombete . Poombete mpoka hapu kala pena okapundi kako mondunda haka landelwa kumwe nombete.

Owaha egumbo lyoye nehala nenge tutye ondunda yaayenda yikale tayi monika nawa? Inda kositola eto kalanda omatyofa goye wu opaleke ondunda yoye yaayenda nosho wo egumbo lyoye.

Metosha omuna iinamwenyo yi ili noyi ili. Oto adhamo uumenye, oto adhamo ooholongo nosho woo oonkoshi, oondjamba noonduli.

Noka kalata koye kombaanga ya Bank Windhoek. Oto vulu okukalongitha oku ilandela owili yoye kombiliha lela yina ashike oodola dha Namibia omilongo ntano nahamano niithilinga omilongo hamano nahamano.

Aanangeshefa ohaya kala ya yala iinima yawo, moositola dhawo. Ano hapu kala puna oongaku dhoka hadhi kala dha tsilikwa, iikutu, noshowo oongaku dhoka hadhi kala dha tulwa piitaafula.

Moositola omuna uushina aantu haya vulu okudhengitha iinima yawo yene e ta ya futu nokuya niinima yawo mbyoka ya futa, shika okuyanda ihe omikweyo omileeleeka moositola.

Aanangeshefa ohaakala yatsilika iinima yawo komakuma opo aalandi ngele tadheendepo dhitala iinima ndjoka yili mositola dho dhilande shoka dhahala.

Aantu mbono yena uunongo ohaya ndulukapo iinima yi ili noyi ili . Ohaya vulu okundulukapo iitafula, oosikopa, oombete nayilwe woo.

Owuna omalimbililo kutya iimaliwa yoye oto yi pungula to longitha ombaanga yini? Inda nena koStandard Bank otaye ku kwathele meendelelo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya nduluka po iinima yi ili noyi ili, ano otaya vulu okunduluka po iitaafula yili pomaludhi gi ili nogi ili, iipundi oshowo oombete.

Iipundi noshitaafula ya ndulukwapo nawa. Iipundi Ota yi monika nawa noshowo oshitaafula shoka sha ndulukwapo moshitenda.

Ohopungula iimaliwa yoye megumbo? lundulula nena opo wu tameke oku pungula iimaliwa kombaanga ano kombaanga ndjoka yi inekelwa moshilongo ombaanga yotango yopashigwana opo tomono omayakulo omawanawa.

Omuntu ngele wayi mositola eto kuthamo shoka wa hala, ohoyi nduno peshina etoka futa iimaliwa mbyoka yoshinima shoka wakuthapo , eto yi nasho.

Ofanditha yeshina lyokuninga okofi ndyoka lyali lyina N$6 999 payife otali adhika po N$6 199.

Momalaka ohamukala muna oositola tadhi landitha iinima yili noyili, opuna oositola dhoka hadhi landitha iikutu, ondjato dhomeme, oongaku dhotate nomeme nuunona noshowo iinima yimwe.

Aantu mbono yena uunongo woku ndulukapo iinima ohaya vulu oku ndulukapo uutemba wokwi yogela koonyala, tawu ndulukwapo miipilangi, moosamende nenge miitenda.

Etitano eluudhe, tondokela nena kositola yo Avo SuperShop wuka ilandele ongodhi yoye yo Iphone oshowo okopiuta yoye nomambako kondando yili pevi lela.

Ombaanga yo Nedbank ohayi kala yi na omathigathano gi ili, ngaashi ethigathano lyokathanguthangu noshowo omathigathano galwe.

Mositola opena omashina ngoka hapu kala pena aantu taya kwathele ookasitoma po opena omashina ngoka omuntu to vulu okuya po to kadhwngitha oshinima shoye ngweye mwene etoshi futile etoyi nasho.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo yi ili noyi ili muuyuni. Epingathano lyiimaliwa ohali kala tali shendje esiku nesiku.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjono kutya naya kale ya papudhuka noshowo ya kale ya gamenwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayi tseyitha egandjo lyomapapa ndoka lyuudhano wohoki ndoka tali ka kala ko kehala lyo WHS ,Davin Astro Hockey Field.

Omatyofa niitaafula ohayi kala ya longwa miinima yi ili noyi ili. Ohapu kala pu na mbyoka ya longwa miipilangi nosho wo mbyoka hayi kala ya longwa miitenda.

Moositola ope na omahala nenge tu tye omashina mpono hapu kala pu na aantu taya kwathele aalandi yiinima ya dhengithe iinima yawo yo ye yi futile. Po ope na wo mbono haya kala pomweelo taya tala ngele iinima mbi yi li moonayilona oyo ngaa mbi yi li pokambapila ha kaza meshina.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi mangulula omuntu noonkondo. Methimbo ndino lyopaife aantu ohaya longitha iimaliwa oku tunga omagumbo noshowo oku landa oohauto nayilwe.

Ombaanga yaVenduka otayi vulu oku ku pungulila iimaliwa yoye e tayi kala yi li hono yi li megameno kaayi na kutya otayi yakwa ko kulye nenge tayi nyengwa kulye.

Omuntu ngele tozi moshilongo sheni wuuka moshilongo oshikwawo shampa wa thiki hiya ohapu kala puna omahala ngoka gokulundulula iimaliwa ano togandja iimaliwa yomoshilongo sheni eeto topewa yomoshilongo moka wuuka.

Moombelewa ohamu kala muna iipundi mbyoka hayikala tayi monika nawa. Opuna iipundi mbyoka hayi kala yanuninwa aantu ngele tayeyamo, tayeya okupula omakwatho.